Biiri naŋ vuoni kõɔ poɔ ka taŋa be a ba puoriŋ. Ka ba vuune ɔnna Kõɔ, ka kaŋa dɔge teŋɛ. kyɛ ka kaŋa taa raba pelaa ka kaŋa taa raba buluu. kyɛ ka kaŋa kparoo e.

Noba naŋ are. Ka ba mine ŋmeɛrɛ bɔl. K aba mine meŋ a are are ka ba mine meŋ zoro, kyɛ ka teere gyamaa be a ba mine puoriŋ ka yiprlaa kaŋa meŋ be a ba mine meŋ puoriŋ kyɛ kaŋa are zɛg o.

Bibiiri la zeŋ ka fentelɛ biŋ ba nimitɔɔreŋ ka gama biŋ ba nimitɔɔreŋ ka kaŋa su kparnuŋmaara k,o e doɔre ka kaŋa meŋ su kparnuwogri kyɛ k,a zie e lige lɛ.

Dɔbɔ la zeŋ dɔba ane pɔɔbɔ.ka felaaware a biŋ ba nimitɔɔreŋ. Ka ba zeŋ ka a nasabie kaŋa nyɔge a felaaware a taa kyɛ toŋ nuuri tooro.

Boŋtanne la a ba pɔɔrɔ zaa a ti tuo nobɔ ane kaayɛrɛɛ naŋ ba ti pɔɔrɔ zaa a yi ne zie kaŋa a wa gɛrɛ neŋ zie kaŋa meŋ kyɛ ka a dɔɔ kaŋa kyɛnɛ a tagra a boŋtaŋ kaŋ kyɛ pɛgle boote.

Noba naŋ are ka bonsͻgelaa a be ba puoriŋ kyԑ ka kaŋa haa o noͻre kyԑ piri nimikyaana, ka ba mine vͻgele kpo-peԑle ka ba mine meŋ vͻgele kpo-zeere. Ka pͻge kyeele o takpalee.

Paati, ka nobna lantaa, ka ba mine vͻgele kpawozeere. Ka ba mine su bonsͻelͻ, ka ba mine nimikyaane kyԑ zԑgerԑ ba boma saazu. Ka ba mine meŋ vͻgele kpowoosͻgelͻ.

Dᾱᾱ koɔroo zie ka pɔgebɔ, noba are, ka bibiiri bayi a su kparepeɛle, kyɛ ka pɔge are pɔnne baage sɔglaa koo tɔ zeere, kyɛ ka lɔɛ araa puori sɛŋ, kaa lɔɔre kaŋa e pelaa.

Neŋyage la are ka ba mine kyaare kataweɛ ka ba mine su kparwnungmaara kaa nuure e peɛle ka ba mine su kparesɔglɔ kaa siliŋdare biŋ ba nimitooreŋ ka baagirre dɔglaa siliŋdare zu.

Moɔ poɔ dɔɔ naŋ vũũni a biŋ sola moɔ poɔ kyɛ ka yiri meŋ are be o puoriŋ. kyɛ ka baateɛ meŋ kyɔŋ taa a o puoriŋ kyɛ ka o pɔnne taŋgaraa bone a biine a teŋɛ soga.